Omushaija naarebeka kuba ari aha mukutu gw'okuganiiriraho aha siimu eya karimagezi kandi esiimu egyo agiine omu ngaro, ajwire empare erikwera

Emotoka ya dayana erimu akatiimba harimu enkoko. Emotoka egyo neya mutare erimu omutsigazi ajwire ebirikutukura Kandi ondijo ajwire ebiri kushusha omucungwa. Hariho ekitokye aha rubaju rw'emotoka egyo Kandi eriyo neza omu katare ahi barikuguriza enkoko ezo.

Ezi n'embuzi zijwangiine. Ezirikwera, ezirikwiragura, eza kitaka, ziri aha rubaju rw'ekishaka ekishaka ekirimu emiti. Ezimwe ziri omu muhanda, ezimwe ziriyo nizirya kandi ezindi ziine ebitanga. Embuzi ezo ni nyingi munonga

Omukazi narebeka kuba aine omusyo omungaro ,omu maisho gye hariho esafuriya ishatu aharubaju rw'esafuriya hariho ebitookye, esafuriya empango erimu omubumba ahaiguru y'esafiriya empango hariho esuwaani erikwera Kandi enyuma ye hariyo ebaafu nana ebitookye Kandi nana omumaisho gye harimu nana abandi bantu Kandi batekire.

Ogu n'omwana w'omwishiki mugufu ajwaire ekijwaro kirikwera kandi aine na sikaati. Ayemereire aha muryango kandi enyima yeye hariyo entebe erikwera.